Yau za mu koyi bayani yadda za ka iya tsara jadawalinka na aiki akowane rana jadawalin aiki za a iya tsara shi bisa kowane rana ko wata bisa ga yanda ya fi maka sauƙi, na farko ya kamata ka san take na aikin ka wannan yana nufin jadawalin da aka tsara don yin aikin, na biyu ranakun mako a yawancin lokuta mutane suna zuwa aiki ne so biyar a rana wato daga litini zuwa jumaa ranan sati kuam ranan hutu ne saboda haka mutun ya tsara jadawalin aikin sa bisa ga ranakun mako akwai lokacin aiki yana nufin lokacin da ake fara aiki da kuma kamala shi misali ace takwas na safe zuwa biyar na yamma akwai ayyuka wanda suna nuni da aikin da zaa iya yi da dama

Rayuwa tanada ƙalubale da dama, amma akwai hanyoyi da dama da za a iya bi don shawo kan su, ga wasu daga cikin hanyoyin da mutum zai iya bi don shawo kan ƙalubalen. Na farko; haƙuri da ƙarfin zuciya, lokacin da kake fuskantar ƙalubale, yana da muhimmanci ka kasance mai haƙuri da ƙarfin zuciya, ka fahimci cewa matsalolin nan mai wucewa ne. na biyu, neman taimako, kada kaji kunyar neman taimako daga abokai, iyalai ko masana, sau da yawa tattaunawa da wani yana taimakawa wajen samun mafita ko fahimtar yadda zaka iya magance matsalar ka. Na uku, tsara lokaci da albarkatun kai ko yaushe kayi ƙoƙarin tsara lokacin ka da kyau. Na huɗu, yarda da kan ka, kayi imani da kan ka, ka kuma iya cimma burin ka, idan ka ga dama a cikin kowani ƙalubale, zaka iya ya baka ƙwarin gwiwa da jajircewa. Na biyar, yin tunani mai kyau da ɗaukan matakai akan lokaci, tunani mai kyau na da muhimmanci a rayuwa, kada ka bar abubuwa su taru ko su jinkirta, domin yana da kyau ka ɗauki matakan da suka dace akan lokaci don gujewa ƙaruwar matsala, ta hanyar yin amfani da wa’yannan shawarwari, zaka iya magance ƙalubale.

A yau za mu koyi yanda za ka iya ambata kamannin mutun ta hanya ambata siffofin jikinsa, za a iya amfani da bayanai kaman haka: na ɗaya tsawo, wannan yana nufin tazaran mutun daga ƙasa har zuwa saman kai. Idan kana son bayyana tsawon mutun za ka iya amfani da kalmomi kaman haka: dogo, misali yana da tsawo ko kuma ka ce gajere, misali tana da gajeruwar tsawo, na biyu za a iya amfani da jikin mutun wajen bayyana siffofin mutun wannan yana bayyana yadda siffar jikin mutun take ko nauyin sa, za ka iya amfani da waɗannan kalmomi wajen bayyana siffofin mutun, siriri ko kuma mai ƙiba misali tana da jiki, siriri ko kuma yana da jiki mai ƙiba. Na uku za a iya amfani da gashin mutun wajen bayyana kamannin mutun, za ka iya amfani da kalmomi na launi, tsawo da yanayin gashin misali mai tsawo, misali tana da gashi mai tsawo ko kuma gajeren tsawo za ka iya cewa yana da gashin kai mai gajeren tsayi. Sannan ta launi kuma za ka iya ce yana da gashi baƙi ko kuma yana da gashi mai kore duk wannan hanya ne da za ka iya bayyana yadda gashin mutun yake ta, wurin bayyana siffan mutun za a iya amfani da idanun mutun, wurin bayyana siffofin mutun wannan yana nufin launi na idanu da kuma girman su misali yana da manyan idanu, akwai kuma na ƙananan idanu in mutun yana da ƙananan idanu sai ka ce tana da ƙananan idanu sannan ruwan ƙasa ko kuma kore ko shuɗi duk wannan launuka ne na idanun mutun wanda za ka iya amfani wurin bayyana kamannin mutun ta hanyan ambata siffofin jikinsa. Na biyar akwai launin fata ko fari ko baƙi ko wankan tarwaɗa, za ka iya amfani da wannan kalmomi wajen bayyana kamannin mutun misali mutumin yana da baƙin fata ko kuma mutumin fari ne, yana da hasken fata da wannan bayanan za ka iya amfani da harshen Turanci wajen bayyana kamannin mutun ko kuma harshe da kake so kai amfani da shi.

A yau za mu yi koyi ne da hanyoyin da za ka iya bi domin shawo kan damuwa. Damuwa abu ne da kowa yake fuskanta a lokacin rayuwa, amma ta hanyan amfani da waɗannan hanyoyi za ka iya samun sauƙin damuwan suna nan kaman haka: na farko lokacin da kake jin damuwa ka tsaya ka ɗauki nunfashi mai zurfi sannan ka fitar da shi a hankali wannan zai taimaka wajen samun kwanciyar hankali da rage tashin hankali. Na biyu idan kana damuwa sosai ka tsaya ka yi magana da wani wannan zai taimaka wajen rage damuwanka ko kuma ba ka shawarwari masu inganci, na uku idan damuwan ka ta tsanantu yana da muhimmanci ka nemi taimako daga likita ko kuma wani mai ilimin halayyan ɗan’Adam suna iya taimakawa ko ba ka magani wajen sarrafa damuwa. Na hudɗ ayyukan motsa jiki, yin motsa jiki ko tafiya a waje yana taimakawa wajen rage damuwa, motsa jiki yana inganta tunani da hankali da kuma idan ka motsa jiki yana iya sake wasu sinadarai waɗanda za su kawo jin daɗi a cikin jikinka. Na biyar yin ayyukan shaƙatawa ta hanyar bin abubuwan da kake so yana taimakawa wajen rage damuwa kaman karatun littafi, jin kiɗa ko kallon fim yana iya taimakawa wurin rage damuwowi, na shida sanya lokacin bacci yana da kyau domin yana da illa a jikin mutun yana da kyau ya sanya lokacin bacci, samun isashen bacci zai inganta tunani ya kuma rage damuwa.

A yau dai, zamuyi duba ne akan yanda mutum zai iya magance kurakuren da aka yi. Akwai matakai da mutum ya kamata yayi amfani dasu gurin magance kurakurai. Na farko, gane kurakurai, mutum ya gane inda yayi kuskure, fahimtar kuskuren shi ne mataki na farko don gyara shi. Na biyu, karɓi alhakin kuskuren ka kada ka ƙaryata ko nemo hujja don kare kanka, karɓan alhakin yana nuna ƙarfin hali. Na uku, nemi afuwa, idan kurakuren ka sun shafi wani, ka nemi afuwan sa dagaske da zuciya ɗaya kuma. Na huɗu, yin koyi da darasi, ka koyi abun da kurakuren ka ya koya maka don ka kaucewa maimaita shi a nan gaba. Na biyar, gyara halin ka kayi ƙoƙarin sake tsari ko gyara abunda ya lalace matuƙar zai yiwu. Na shida, kada ka firgita duk wani mutum yana yin kuskure ka duba kurakuren ka a matsayin hanya ce ta cigaba. Na bakwai, kada ka bari kurakuren ka su hanaka cigaba, ka duba gaba kuma ka maida hankali kan burin ka, ta haka zaka iya zama mafi ƙarfi da wayau.

Tsarin ɗaurin aure a al’adance yana da matakai daban-daban kuma yana tafiya da koyarwan addini da na al’adu. Ga bayani dalla-dalla kan maganan tsarin ɗaurin aure na farko kayan zance na neman aure kenan iyalin ango za su je gidan iyayen amarya domin sanar da su cewa suna sha’awar aurar da ɗan su ga yarinyar, za a kawo kyaututtuka kamar goro, alawa ko wasu kayayyaki na girmamawa iyayen yarinya, za su tattauna komai kuma za su koma yanke shawara. Na biyu gaisuwa, wato neman amincewa kenan bayan sun amince iyayen ango za su dawo domin tattaunawa game da yanke sadaki da sauran abubuwan da suka dace, sadaki wannan shi ne abu da ango zai biya a matsayin alamar kulawa ga amarya, biyan sadakin iyalin ango za su kawo kuɗin sadaki da suka amince a kai sadaki, yawanci baya wuce yadda shari’a ta yanke kuma yana da sauƙi. Na huɗu akwai ɗaurin aure, wannan shi ne matakin da ake yi na aure a hukumance, na farko wakilai a ɓangaren ango da amarya za su hallara tare da malamai, malamin zai karanta addu’o’i sannan a tabattar da biyan sadaki da sauran sharuɗɗa, bayan haka malamin zai tabbatar da cewa an ɗaura aure. Na biyar kayan lefe ko kayan ɗakin amarya, iyayen amarya za su shirya kayayyakin ɗakin amarya wanda zai haɗa da kayan kicin, tufafi da kayan ɗaki, na shiɗa walima wato bikin auren kenan, bayan ɗaurin aure ana yin walima ko shagalin biki, waƙa da raye-raye na al’adu da na zamani, suna taka rawa a wannan lokacin, ɗaurin aure na nuna haɗin kai da martaba al’adu da rayuwan al’umma da ma ƙasa gabaɗaya.

Ga wasu daga alamomin nuna halayen mai guba na shugaba a wurin aiki na farko tsangwama da kunya, idan shugaba yana yawan zagin ma’aikata ko kunyata su a bainan jama’a wannan alama ce ta rashin adalci da rashin mutunci, na biyu rashin girmamawa na ma’aikata idan shugaba baya girmama ma’aikata baya sauraron ra’ayin su ko kuma yana kallon su a matsayin mara sa mutunci na uku matsanancin takura, idan shugaba yana ɗaukan ma’aikata da irin wahalan da ba ta dace ba kamar sanya su aiki fiye da ƙima ko sanya su aiki ba tare da hutu ba, na hudu rashin ba da taimako shugaba mai guba yakan kasa ba da goyan baya ko taimako ga ma’aikata na abun da ya kamata don ganin cewa sun cimma nasara. Na biyar son zuciya da baƙin ciki idan shugaba yana nuna fifiko ko san kai ga wasu ko yana yi wa wasu hassada yana nuna rashin daidaito, na shida kawo ma ma’aikata kwarin gwiwa, idan shugaba ba ya yaba ma ma’aikata a lokacin da suka yi aiki mai kyau sai dai kawai ya yawaita sukar kuskure. Na bakwai yawan barazana yi wa ma’aikata barazana na korar aiki ko kuma wani abu, na takwas rashin tsari idan shugaba baya ba da tabbacin tsarin yadda yake tafiyar da al’amura hakan yana iya sa ma’aikata damuwa da rashin tabbas, idan aka ga waɗannan alamomin yana da kyau a nemi mafita ta hanyan magana da waɗanda suka dace ko kuma neman sabon wurin aiki mai kyau.

A yau za mu yi magana ne a kan ƙa'idojin inganta kai. Inganta kai tafiya ce ta rayuwa mai ɗaurewa. Wa'innan ƙa'idoji suna taimaka wa mutun ya inganta rayuwansa a hankali, amma da tabbaci. Ƙa'idojin inganta kai suna nan kamar haka. Na farko saita manufofi masu sauƙi. In ka tsara abin da ka ke son cin ma wa sannan ka raba shi zuwa matakai masu sauƙi da za ka iya aiwatarwa. Na biyu yi aiki da tsari. Yin abubuwa ƙanana da maimaitawa akai akai yana haifar da sakamako mai girma in ka dage. Na uku koyi ko yaushe. Karanta littafi ɗaukan kwasa kwasai ko neman sabbin ƙwarewa don ƙarin illimi yana ƙara inganta kai da kuma ƙarfafa mutun. Na hudu kulawa da lafiyan jiki. Ci abinci mai gina jiki, motsa jiki akai akai da samun isheshen bacci don kiyaye lafiyan jiki da ƙwaƙwalwa yana ƙara inganta kai. Na biyar gudanar da lokaci. Ba da muhimmanci ga ayyuka masu muhimmanci kuma kauce wa jikin ta hanyar mai da hankali kan abun da ya fi dacewa. Na shida kulawa da lafiya. Kula da kanka da kuma ka zama cikin yanayi mai kyau yana taimakawa wajan cigaba da inganta kai. Na bakwai koyo daga kuskure. Kalli gazawa a matsayin dama don koyo da inganta kan ka ba matsala ba. Wato kar ya zamanto cewa don ka yi kuskure sai ka ce ba za ka ƙara aikata abu haka ba. Ya zamanto cewa za ka aikata amma kuma ka koya a cikin kuskuren da ka yi wanda zai taimaka wajan inganta maka sharuɗɗa da abubuwa da za ka yi nan gaba. Na takwas neman shawara na zaman yana zama mai karɓan shawara. Wato mutun ya zamanto mai karɓan shawara masu kyau da amfani domin inganta ta kansa, ya kuma saurare mutane masu hikima kuma yayi amfani da abun da ya dace wato abun da yaga cewa zai inganta ma shi rayuwa da kuma a abubuwa da yake yi na yau da kullum. Domin an ce kuskure darasi ne. Wato in mutun yayi kuskure yana da kyau ya koya daga ciki, kuma yayin da zai ƙara wani abu haka ya zamanto cewa ya koya daga abun da yayi na farko kuskure ba zai ƙara aikata abu haka ba yana ƙara inganta kai.

Yau zamu yi magana ne akan barci. Me ake nufi da barci? Barci yana nufin yanayin hutu da natsuwa da mutum yike shiga, idan jikinsa da hankalinsa suke samun sauƙi daga gajiya. A lokacin barci, mutum yana wani yana yi na natsuwa wanda baya lura da abubuwan dake faruwa a waje. Barci yana da matuƙar amfani, ga yara da manya da manya gabaki ɗaya, musamman ma ga yara ƙanana, wanda suna buƙatan barci a kala na awoyi, kaman awoyi takwas zuwa goma domin a ƙara lafiyar jiki da kuma a bunƙasa da a ƙarfin jiki da kuma kiyayyewa daga cututuka da dama. Amfanin barci suna nan kaman haka: Na farko sake sabunta jiki, barci yana bawa jiki daman gyara kansa da kuma sake samun kuzari. Na biyu, taimakawa ƙwaƙwalwa, barci yana taimakawa ƙwaƙwalwa wajen ajiye bayanai da kuma samun natsuwa. Na uku, kiwon lafiya, rashin barci na iya kawo matsala, irin su gajiya, ciwon kai da kuma rage ƙarfin garkuwan jiki, saboda haka yana da kyau mutum ya samu isashen barci don ya samu ƙoshin lafiya. Na huɗu, yawanci mutane suna buƙatan awa shida zuwa takwas na barci a kowace rana don tabbatar da lafiyar jiki. Rashin barci na iya da matsaloli da dama, ga jiki kamar a matsaloli da ake da rashin barci ke kawowa, kamar rage ƙarfin vgarkuwan jiki, hawan jini da kuma ciwon zuciya, ƙare ƙiba, rashin kuzari da dai sauransu. Don haka yana da muhimmanci a tabbatar da samun isashen barci, don kula da lafiyar jiki dana ƙwaƙwalwa..;

A yau dai za mu yi magana ne a kan ƙwarewan zamantakewa da kowa ya kamata ya sani. Kaman yadda muka sani zamantakewa yana nufin yanda mutane suke rayuwa a tare cikin fahimta, mutunta juna da kyakkyawan mu'amala. Zamantakewa yana tattare da ɗabi'u, halaye, da dokoki da ake amfani da su don tabbatar da zaman lafiya da kyautata rayuwan jama’a. Halaye na zamantakewa suna nan kamar haka. Na farko yana da kyau mutun ya zamanto mai gaisuwa. Gaisuwa kaman sannu, ina kwana, ko ina wuni, wa'innan suna nan a cikin halaye ƙwarerre na zamantakewa na yau da kullun, wanda mutun ya kamata ya zamanto yana da shi. Ba in ka ga mutun ka wuce shi kawai ba, ya kamata ka zamanto mai gaisuwa. Gaisuwan kuma a cikin fara'a da murmushi. Na biyu mutun ya zamanto mai godiya. Godiya wani halin zamantakewa ne na yau da kullun ne wanda mutun ya kamata ya zamanto yana da shi. Godiya kaman na gode, wanda yana nuna cewa godiya da abun da aka masa, Allah ya ƙara wannan ya nuna fatan alhairi ga wanda ya yi maka alhairi. Ba komai, za ka yi amfani da wannan don nuna cewa ba matsala. Na uku neman afuwa. Don Allah yi haƙuri. Ana nima afuwa idan an yi kuskure, ko kuma ka ce yi haƙuri wato kana nufin ana amfani da wannan don neman gafara ko juyayi ko kuma ba zan ƙara ba. Wannan yana nuna alƙawarin gyara in ka yi laifi, ko kuskure. Na huɗu ƙwarewan sauraro. Yana da kyau mutun a cikin halanyan zamantakewa na yau da kullun ya zamanto mai jinkirin magana, ya zamanto yana da kunnan sauraro, ba kawai yayi ta magana ba. Amma ya zamanto shi ma mutane dama suma su faɗa ra'ayin su, shi kuma ya zamanto mai sauraro. Ina jinka ko ina jinki wannan yana nuna cewa kana sauraro sosai ,ko kuma ka maimaita don Allah ki maimaita don Allah wato wannan yana nufin ana tambaya idan ba a ji sosai ba, ko kuma na fahimta wannan yana tabbatar da cewa an gane abun da ake magana akai. Sannan akwai taimako. A cikin halanyan zamantakewa na yau da kullun yana da kyau mutun ya zamanto mai taimako. Zan iya taimaka maka? Zan iya taimaka maki? Wannan tambaya ce idan wani na buƙatan taimako, kana buƙatan wani abu ko kina buƙatan wani abu wannan yana nuna kulawa da buƙatar wani, a cikin halanyan zamantakewa na yau da kullun. Ya kamata mutun ya zamanto mai kulawa da buƙatan wani. Akwai kalman yabo wannan yana nuna yabawa ga bayanin wani ko wata, wato in ka ga mutun ya fito ko ya sa riga, riga mai kyau ko kuma ya yi wani abu wanda ya burge ka da kyau, ka ba wa mutun kalman yabo. Aikin ka yayi kyau, ya burge ni ko aikin ki yayi kyau ko aikin ki ya burge ni. Wannan kalman yabo ne wanda ana amfani da shi a gurin ƙarfafa guiwan mutane in sun yi abun da ya da ce. Allah ya sa albarka. Wa'innan abubuwan suna nuna girmamawa, ladabi da kyakawan mu'amala da juna.

A yau za mu tattauna ne game da matakan tafiya na yara. Yanda yara suke fara tafiya daga rarrafe har su zo su fara tafiya. Za su iya tafiya da kansu ba tare da an taimaka masu ba, kaman yanda muka sani, bayan an haife yara wata ɗaya zuwa shida ba sa iya yin tafiya. Yara daga wata uku suna iya zama wa’insu kenan, bayan wata shida sun fara rarrafe, su kan so su fara iya tafiya. Akwai matakan da yake kaiwa har ga yaro ya iya fara tafiya. Mataki na farko shi ne koyo da tafiya wannan yana faruwa daga wata bakwai ma musamman yawanci yara. Wannan mataki ya faro ne daga lokacin da jariri yake koyan tashi daga zaune zuwa tsaye, yana gwadawa yana zubewa har sai ya fara koyan yanda zai riƙe ya daidaitu. Biye da wannan kuma shi ne matakin ƙafafu wanda jaririn daga wata takwas nan zai iya ɗaukaka ƙafa. A wannan matakin jaririn yana iya fara ɗaga ƙafa ɗaya bayan ɗaya kuma yana iya riƙe abu don samun goyan baya yayin tafiya. Biye da wannan matakin kuma shi ne matakin tsayawa ba tare da goyon baya ba. Yawancin yara daga wata tara suna iya tsayawa ba tare da goyan baya ba, bayan dogara da kayan goyan baya jariri zai iya tsayawa da ƙafafunsa ba tare da taimako ba na wasu daƙiƙu. Biye da wa’innan matakin kuma shi ne matakin tafiya ƙasa ƙasa wato daga nan a ce daga wata tara da rabi zuwa wata sha ɗaya yawancin yara za ka samu cewa za su iya tafiya ƙasa ƙasa, wato za su iya tafiya na mintuna kaɗan.

Sunana Dam Fantinaye ni likitan kwakwalwa ne kuma ina aiki a matsayin Babban Darekta da jagoran cigaban magunguna wato bincike da kuma cigaban fasaha, magana ta yau mai taken na kwantar da hankali yau za mu yi koyi game da alamomin damuwa kuma mu koyi dubaru da za ku iya anfani da su don magance damuwa tare da anfani da wa’yannan kwarewa a kowane lokaci da wuri idan ku kai anfani da wa’yan nan sauda yawa za su iya taimaka musu wajen rage tsananin damuwa. A ciki da tinani a ƙarshe za mu koyi lokacin da kuma inda za ku iya neman taimako don sarrafa damuwa, idan abubuwan sun fi ƙarfinku, anma zan fara da cewa na gode muku duka bisa da abinda kuke yi. Ma’aikatan kiwon lafiya suna kan gaba wajen yaƙi da wannan matsalan, matssalolin damuwa suna da yawa albarkatun kuma sun yi kaɗan ko sun ƙasa kuma ma’aikatan kiwon lafiya a faɗin duniya suna bayar da gudunmuwan da ya wuce misali don taimakon masu ɓukatan taimako da farko, ina son in duba tushen damuwa da tarihinsa. Damuwa na iya zuwa daga wurare daban kuma kaɗan daga cikin damuwan a gaskiya ba lafiya ba ne, anma yana iya zama abin tayarwa ko ƙalubale, anma idan ya zama mai tsanani ko na dindindin zai iya cutar da lafiya ko da a cikin mutane lafiyayye ne, damuwa na iya ƙara barazanan ƙara kamuwa da cututtuka kaman cututtukan zuciya damuwa ko baƙinciki, ko ƙara anfani da abubuwa masu sa maye da kuma rage ikon murmurewa na cututtuka. Koyan dubarun sarrafa damuwa na iya hana wannan masifa da damuwa kuma iya anfani da dubaru har ma waɗanda za ku koya a dandalin nan irin wannan a lokaci guda don inganta lafiyanku da hankali da ta jiki.

Wannan bidiyo yana Magana ne akan ayyukan gida inda Joyi ya gaida mamanshi ina kwana mamanma ta amsa ina kwana Jowi inakwana mama shi ne tana gaya mishi cewa Jerry rana yariga ya fito haryanzo kana cikin rigan baccinka ka tashi ka shirya kan gadonka da sauri sannan ka fitar da duk kayan datti ka kai su ɗakin wanki, Juri ya ansa mamanshi to mama yanzonnan zan yi a yauma ƙarshen makone shi ya sa inda da lokaci da dama shi ne tace mishi kar ya manta kuma ya ciyar da kare. Ya ba ma kare abinci kuma ya ɗauke shi ya ɗan kai shi yawo sannan kuma Juwi ya ansa mama manshi yace to duk wannan ma zanyi shine tace mishi juli ya haɗu wanki ya kuma gyara kan gadonsa sannan yaje yabama kare abinci sannan yaɗaukaren suka fita yawo dashi dayana fita sai yaga babanshi yana wankin mota shine yacema babanshi ko ze biyosu suje yawo da kare sai babanyace mishi aa yana wanke mota bazai iya binsuba sai yaceto si ya dawo gto sai aka nimu maman juli ta fito daga cikin gida sai mai gidanta yana tanbayanta inda za ta shi ne ta ce za ta je super market domin siyayya, sai ya ce to saita dawo sai aka nnunuta acikin super market tana siyayyan kayan abinci sai akaƙara nuna gashi juli yana ɗaki yana ƙaranta wani takarda shi ne maman tiɗakinshi duk ya yi datti ya kamata ya tashi ya gyara cikin ɗakinshi shine juliyace wa mamanshi toh zaiyi anma sai ɗan anjima kaɗan yana ɗan wani abu bara ya gama sh ine mamanshi ta ce mishi, a’a ba zai yiyuwo ba yanzu yano zaitashi yayy aikinnan domin kakanshi tana hanyan zuwa a lokaci nan da awa ɗaya kafin zatazo gunda yatashi ya gyara kayan ɗakinshi. Kafin t azo shikenan sai juli ta tashi ya fara gyara kayan ɗakinshi yace to zaiyi tace inyagama gyara ɗakin ya ɗauki duk kayan nan ya saka su inda ya kamata ya sa ka su.

Wannan bidiyo yana nuna malama ce a cikin aji inga tana rubutu akan allo, bidiyon nan yana nuna akwai yara a cikin aji. Wannan a nomal satin ne a cikin nijeriya inga malama takan yi rubutu ko malami kan yi rubuta akan alo da kuma ali a cikin akan alo din, rubutun akan uzin ali ayi rubutu dashi akan allo nan ake koyar da yara, yara suna zaune suna rubuta abinda ita malaman take rubuta ai take rubuwa akan allo din, haka ne ake yi a cikin aji yayin da yara suna koyan karatu ko firamare ko sakandire ko kuma na jami’a amma dai makarantan firamare su ne suka cika yin rubutu wanda malamai sukan musu rubutu akan allo su suna kwafa. Ko makaranta firamare ko naziri ko kuma shi na sakandire abubuwa ne wanda yake faruwa a cikin aji inga malamai za su rubutama yara darasi da suka koyar dasu domin su kwafa a cikin takardunsu.

A yau za mu yi koyi da fahimtar dabbobin gida. Dabbobin gida dabbobi ne wanda ake ajiyan su a gidaje. Akwai abubuwa da dama wanda ya kamata a yi don kulawa da su. Na farko dabbobi abokai ne suna buƙatar kulawa kamar yadda mutane suke buƙata. Ya kamata mu sani cewa dabbobi suna da buƙatan kulawa domin suma abu masu rai ne. A ko wace dama yana da kyau dabba tana da buƙatan abinci, ruwa, wuri mai tsafta da lokacin hutu ko wasa. Yana da kyau mu zamanto masu tsaftace wajan zaman dabba don tabbatar da lafiyan su. Tsaftace dabba kaman kare, ko kule suna buƙatan wanka yayin da jikinsu yayi datti. Yana da kyau a duba lafiyan dabban gida, yana da mahimmanci a kai dabba wurin likita na dabbobi idan ba su da lafiya don samun cikakkiyar kulawa. Yana da kyau kuma a na masu rigakafi. Aka ce rigakafi ya fi magani. Rigakafi yana da muhimmanci ga dabbobin gida musanman kare da kule don rage yaɗuwan ƙwayoyin cuta da suke ɗauke da shi zuwa mutane. Yana da kyau ana kai dabbobi wasa don ya taimaka ma dabban wurin jin daɗi da zamani lafiya, kamar su karnuka da kule da sauransu. Yana da kyau ana fitar da su waje don ma su yi bayan gida, in ba a fitar da su ba, za su iya yi a cikin gida a cikin ɗaki wanda za su kawo ƙazanta a cikin ɗaki. Yana da kyau kuma asan da haƙƙin dabba. Dabban gida ko wane dabba ma na da haƙƙi. Dabbobi ma suna da haƙƙi akan mai kula da su bai kamata a cutar da su ta gurin hana su abinci ko kuma ruwa, ko kuma wani wahala da za a sa su a ciki. Kaji, akuya, rago, zomo, tsuntsaye, kifi, da dai sauransu wanda mutane suna aje wa a gida don a jindaɗi ko kuma don lura dasu.

Addinai guda biyar masu muhimmi a duniya na farko addinin Yahudawa wanda addini ne na al’umar Yahudawa wanda ya dogara da littafin attaura da wasu nassosi na Yahudanci kuma Yahudawa suna da wasu bukukuna wanda suke yi kaman su sabat wanda kowane juma’a da maraici zuwa ranan asabar da dare, da kuma fast over da sauransu. Na biyu dai muna da addini na budda wadda addini ne da aka kafa bisa koyarwan bautama Buda, wanda ya maida hankali kan samun ilimi da sukakewa ta ruhaniyya suma suna da bukukuwa da dama wanda suke yi a cikin addininnan wanda ya haɗa da yassak da kuma wato ranan buda da kuma sauransu. Na uku akwai addinin Hindu addinin Hinhu kuma adddini ne na gargajiya da ake bi musanman a Indiya. Wanda ya haɗa da wannan addini ne na annabi Muhammad [s a w] wanda koyarwansa ya zamanto koyarwansa ya dogarane ga alƙur’ani mai girma, addinin musulinci suma suna da nasu bukukuwa da suke yi kaman mauludi wato ranan haihuwan annabi kenan, akwai kuma salla, babban salla da kuma ƙaraman salla da ake yi da kuma zuwa hajji da ake yi zuwa makka da kuma sauransu. Wannan su ne addinai guda biyar masu muhinmanci a duniya.

Matsaloli da fa’idojin aikin zamankai ko aikin kai. Aikin kai yana da riba wanda na zaman yana da buƙatan a yi sa tare masu kyau da kuma juriya da gujewa wahala. Fa’idojin aikin kai suna nan kaman haka: na farkon akwai ‘yancin sarrafa lokaci, aikin kai yana bada daman tsara lokacinka ba tare da tilas ga saurin kome sauri wato za ka iya sarrafa lokacinka ka yi abinka yadda kake so ba tare da wani ya tilastaka ko kuma ya saka sauri cewa ka yi abu a lokacin da kake buƙata ba kuma kai ne za ka tsara lokacinka da kanka. Na biyu akwai daman samun ƙarin kuɗi, idan kai aiki tuƙuru akwai daman samun riba fiye da yanda kake tsanmani, na uku inganta basira, za ka iya inganta basira da sabobin abu wanda zai ƙara maka kwarewa a fanni da kake aiki. Na huɗu akwai ‘yanci na zaɓe, kana iya zaɓan irin ayyukan da kake so da kuma mutanen da kake aiki tare da su wato za ka iya zaɓan irin aikin da kake so ka yi da irin da irin mutanen da za su iya taimaka maka wurin gudanar da ayyukan da kake yi. Sannan akwai matsaloli na aikin kai kaman haka: na farko muna da samun kuɗi matsaloli na samun kuɗi na iya yin ƙasa ko kuma ɗauka daga wata zuwa wata musannamn idan ba ka da kustomomi masu yawa, wato zai iya yuwowa a watannan ka sama kuɗi wani wata kuma sai ka ga abin ya ci kai ba a samu inda aka samu a baya ba. Wannan matsala ne na aikin kai, na ɗaya daga cikin matsalan na biyu akwai yawan aiki, kana iya ɗaukan nauyi dukkan aiki daga gudanarwa zuwa sare-sare wanda zai iya zama maiwahala wannan zai zamantu matsala ze zamantu cewa kai kaɗai kake gudanar da aikinka ba me taimako, wata rana aiki zai iya maka yawa kuma ba ka da yanda za ka yi don ba mai taimaka maka dole ne kai aikin nan kai kaɗai, wannan yana ɗaya daga cikin matsalolin aikin kai. Sannan akwai tabbacin rashin kariya, ba ka da tabbacin ko kuma inshora ko wasu fa’idodin da ake samu daga ayyukan gwamnati ka ga masu ayyukan gwamnati suna da fenshon ko garatuti da ake kira anma kai me aikin kanka babu wanna tsari na fenshon ko garatuti ko kuma ita wato inshore. Na biyar akwai wahala, wato wahala wajen samun tallafi kasancewa mai zaman kanshi yana jin cewa yana iya shan wahala wajen samun tallafi ko jari daga wasu, anma yanda yakan zamo cewa ma’aikacin gwamnati yakan zamo a sauwaƙe a wurinsu su sama tallafi kai mai aikin zaman kanka zai zamanto da wahala ka sama tallafi a wajen gwamnati ko kuma daga wurinsu.

Anfanin biyan haraji yana da matuƙar mahinmanci ga kowane ɗanƙasa domin yana taimakawa a wajen cigaban al’umma. Haraji yana samar da kuɗaɗen da ake anfani da su wajen gina ababen more rayuwa da dama, abubuwan more rayuwa Kaman su: asibitoci, hanyoyi, makarantu da dai sauransu ban da haka da kuɗin haraji ne ake anfani wurin biyan albashi na ma’aikatan gwamnati, Kaman su Folis, sojoji, malaman makarantu na gwamnati da kuma sauransu, da kuɗin harajinnan ne kuma ake iya tallafawa yaran makarantu musanman ‘yan tallafin kuɗin makaranta na jami’a, musanman makaranatan jami’a da kuɗin harajinnan ne ake taimaka musu wurin biyan kuɗin makaranta ko kuma a rage kuɗin makarantan da za su biya duk wannan tallafin yana yuwuwa ne saboda kuɗin harajin da ake ƙarɓa. Sannan kuma tallafin da ake shiryawa a asibiti da kuɗin harajinnan ne ake tallafi wanda zai inganta lafiyan al’umma, makarantu da sauran ayyukan da suke taimakawa wajen inganta rayuwan ɗan’Adam dukka da kuɗin haraji ne ake anfani da shi. Saboda haka biyan kuɗin haraji yana da mahinmanci ga mutanen ƙasa domin in ba a biyan kuɗin harajin nan abubuwan more rayuwa da dama ba za a same su ba Kaman su hanyoyi, su asibitin da ake magana akai da dai sauransu, a hakan biyan haraji yana taimakawa wajen tabbatar da tsaron ƙasa da kuma samar da ayyukan yi ga matasa idan kowane ɗankasa zai biya haraji yadda ya kamata zai taimaka wajen tabbatar da ingancewan gwamnati da kuma cigaban ƙasa gabakiɗaya.

A yau dai zamu yi koyi ne da muhimmanci wassani a rayuwa ɗnn Adam. Muhimmanci wasani a rayuwa yana da matuƙar tasiri wajen haɓaka lafiyar jiki da kwakwalwa, haɗin kai da kuma samun ci gaban rayuwa. Ga wasu daga cikin muhimmancin wasani. Na farko, kula da lafiyar jiki, mun san cewa wasani na taimakawa wajen kiyayye lafiyar jiki ta hanyar motsa tsoka da rage haɗarin kamuwa da cututuka, kamar ciwon zuciya, hawan jini, da kuma ƙiba. Na biyu inganta kwakwalwa, yin wasani na haƙaka tunani da rage damuwa, wanda yana taimakawa kwakwalwa. Na uku, ƙarfafa haɗin kai, wasani kaman na ƙungiya ko ƙasashe suna kawo haɗin kai da girmamawa ra’ayoyi dabam-dabam da kuma koyawa mutum yadda zai yi aiki tare da wasu. Na huɗu, wasani na koyar da sare-sare, jimrewa da himma, wadanɗa duk suna taimakawa mutum a rayuwarsa na yau da kullum. Na biyar, wasani na zama hanyar nishaɗi, walwala da kuma haɗuwa da mutane dabam-dabam musamman ga matasa. Na shida, ga masu sana’ar wasani, suna samun damar gina suna, da samun kuɗi, ba don kansu kaɗai ba, amma harma da ƙasa baki ɗaya. Don haka wasani suna da muhimmanci ba kawai don jin daɗi ba, harma don haɓaka lafiyar mutum da kyatata zamantakewa.

A yau za mu tatauna ne a kan soyayya a kimiyance. A kimiyance faɗuwa cikin soyayya yana da alaƙa da abubuwa masu yawa da ke faruwa a jikin mutun da kuma ƙwaƙwalwa. Ga yadda kimiyya take bayanin faɗuwa cikin soyayya. Na farko akwai sinadarin jiki, lokacin da mutun ya fara jin soyayya jiki yana sakin wasu sunadarai kamar dofermi, wanda yana haifar da jindaɗi da farin ciki, shi ke sa mutun ya ji kamar yana sama a lokacin soyayya. Na biyu a cikin sinadarai jikin nan akwai sinadarin da ake kira da shi oxitosin a turance. Wannan kuma sina darin ana kiran shi sinadarin ƙauna domin yana taimakawa wajan gina alaƙa mai ƙarfi da ƙaunar juna. Sinadari na uku shi ne seretonin wannan sinadarin yana da alaƙa da jin farin ciki da kwanciyan hankali. Na biyu a cikin kimiyance faɗuwa a cikin soyayya shi ne aiki na ƙwaƙwalwa. Ƙwaƙwalwa tana taka muhimmiyar rawa a soyayya. Akwai wasu sassa na ƙwaƙwalwa da ke aiki lokacin da mutun ya kama da soyayya. Na uku akwai sha'awar jiki da hankali. Kamanin jiki idan mutum ya ga wanda yake burge shi ƙwaƙwalwa tana amsa da sauri ta fara aikin da sinadaru masu ƙara sha'awa. Kawai kuma ƙamshin jiki. Kimiyya ta gane cewa ƙamshin jiki na mutun yana iya tasiri wajan jan hankali wani musaman jinjiraye wanda suna iya gane mamansu ta ƙamshin jikinta ta hankali da zuciya.

A yau zamuga wata murnan auren gargajiya na ibo, da yai fice a kafafen sada zumunta. Wannan aure wanda aka agudanar a cikin ƙasar najeriya, ya zama sannan ne saboda kyawawan al’adun ibo da aka gudanar a cikin wannan biki. Aure na ibo yanada wasu al’adu da suka nuna farin ciki da dama ciki hadda rawa, kiɗa da kuma kayan ado na musamman. Wani muhimmin abu da yafi ɗaukan hankalin mutane a wannan aure shine, yanda antsara komai cikin tsari da kyau musamman amfani da kaya na al’adu da kuma abubuwan al’ada irrin su shan ruwan dabino, bayar da kyauta dayin rawa na al’adu. Bikin ya ratsa zuwa duniya baki ɗaya ta hanyar bideyo da hotuna wadda ya baiwa mutane daga ko inna damar kallon irrin wannan abun mamaki na al’adan ibo wanda yazama musu wani abu naban sha’awa. Yanzu haka an daɗe ana Magana akan wannan aure saboda yanda aka nuna kyakkyawan a’adun ibo da kuma yanda aka shirya dukkan abubuwan da suka shafi bikin cikin tsari mai kyau.

A yau dai zamu koyi yanda tsarin lokaci yake a office na aiki. A cikin wannan lokacin, ana ganin ma’aikatan office suna aiki a office, akwai wasu wanda suna zaune a teburan su, suna rubuce-rubuce ko amfani da kwamfutoci. Akan ji ƙaran wayoyin tarho suna ƙara tare da muryan ma’aikata, suna magana da abokan hulɗa, wasu suna tashi daga wurin su don kai takardu zuwa ga manyan ma’aikata ko yin hira da abokan aiki, akwai faifan takardu da failoli a kowanne ɓangare, yayin da wasu ke zuba ruwa na sha daga flask ko kuma shayi, daga wanda sun kawo a gida. A gefe guda, wasu yanki wani yanki kuma yana da mutane suna magana kuma cikin harshen hausa ko turanci ko kuma pidgin, suna jin shawarwarin masu zafi kan wani abu na aiki. Lokaci yana tafiya da sauri, yayinda hasken rana yake fasowa acikin office da rana wasu suna cin abincin da suka girka daga gida, kamar shinkafa, wake, doya da dai sauran su. A kusa da office, yayin da maraice ya kusanto, yawanci suna tattara kayan su suna sanya jakunkunan su a kafaɗa, waɗansu kuma suna sallama da murmushi kafin nan su bar wurin, a ƙarshe, office ɗin ya rage shiru, yayin da aka kasha fitilu, kuma teburan suka rage ciki da hain.

Dalilai da ya sa makarantu a Filland sun fi bada fifiko fiye da wa’yansu makarantu na duniya, a Filland makarantu suna bayar da daman fitowa a gaba idan aka kwatanta tare da wa’yansu ƙasashe, dalilai suna nan kaman haka: na farko tsarin karatu mai sauƙi da kuma inganci. A filland ba su cika damun ɗalibai da yawan karatu ko jarabawa ba wannan yana sa ɗalibai su fi maida hankali kan abin da ake koya musu ba wai kawai don wucewan jarabawaba. Na biyu kwararrun malamai, malamai a Filland suna da horu masu kyau kuma dole ne su mallake degree na musanman, hakan nan ana girmama su sosai kaman yanda ake girmama wa’yansu kwararrun masana kaman likitoci. Na uku ƙanan ajujuwa, ana rage yawan ɗalibai a kowane aji don ba da daman malamai su kula da kowane ɗalibai daban-daban, na huɗu cire matsin number tsarinsu baya

Me ya sa kiɗa yake da muhimmanci ga al’umma? kiɗa yana da matuƙar muhimmanci ga al’umma saboda dalilai da dama: na farko, sadarwa da tattaunawa, kiɗa wata hanya ce da ake amfani da ita wajen sadarwa da isar da saƙwanni masu muhimmanci a cikin al’umma. Hakan yana taimakawa wajen bayyana al’adu, tarihi da tunanin mutane. Na biyu, nishaɗi da natsuwa, kiɗa yana ba da nishaɗi kuma yana rage damuwa, da nishaɗi, yana rage damuwa da nishaɗi kuma. Mutane suna jin daɗin sauraron kiɗa don natsuwa da samun farin ciki. Na uku, haɓɓaka al’adu, kiɗa yana taimakwa wajen wanzar da al’adu na gargajiya. Na huɗu, ƙarfafa ƙawance, kiɗa na haɗa mutane tare a lokuta na bukukuwa, shagulgula, ibada da ko buki da sauransu. Ko kuma kowa mutum yakan ji daɗi in zumuncin da yake faruwa lokacin waɗannan abubuwa ɗin. Na biyar, ilimantarwa, a cikin waƙoƙin akwai darussa da ake koyar da ita kamar su haƙuri, soyayya, mutunci, da sauran ɗabi’u masu kyau. Na shida, haɓɓaka tattalin arziki, kiɗa na taimakwa wajn samar da aiki ga mawaƙi, masu shirya waƙoƙi da sauran masana’antu masu alaƙa da kiɗa. kiɗa yana ɗaya daga cikin hanyoyi da al’umma ke samun ci gaba ta fannoni daban daban na rayuwa.

Me yasa tafiya yake da muhimmanci? Tafiya tana da muhimmanci saboda dalilai da dama, waɗanda suka haɗu da ci gaban al’adu, zamantakewa da na ƙashin kai. Ga wasu dalilai da ya sa tafiya ke da muhimmanci: na fako, samun ilimi da yawon buɗe ido, tafiya tana ba mutum damar ganin abubuwa daban daban da koyo game da al’adun mutane da ɗabi’unsu. Misali ana cewa, idan ka tsaya wuri ɗaya, ba za ka san komi ba. Na biyu, haɗa kan al’umma, tafiya tana taimakawa wajen haɗuwa da mutane daban daban, waɗanda ke haif…. Wanda ke haifar da fahimtar da mutunta juna. Wannan yana ƙarfafawa wajen zaman lafiya da haɗin kai. Na uku, ƙara fahimtar duniya. Tahiya tana ba mutum damar fahimtar bambanci bambanci na duniya, wato bambance bambance na duniya da abubuwan da Allah ya halitta, wanda hakan yana ƙara girmama Ubangiji. Na huɗu, nishaɗi da lafiyar jiki da zuciya, Tafiya na ba mutum dama na hutu daga wahalhalu na yau da kullum, yana kuma taimakawa wajen samun nishaɗi da sabuwar lahiya. Na biyar, ƙara ƙwarewa da fasaha, mutane da yawa suna samun sabbin dabaru da ƙwarewa ta hanyar tafiya, wanda yake taimaka musu a rayuwarsu ta yau da kullum. A taƙaice tafiya tana ba da dama mai yawa don ci gaban mutum da al’adu na al’umma baki ɗaya.

Shigan ƙungiyoyi na makarantu wanda yake gaba da na sakandiri yana da mahimmanci na matuƙa don a gaban kanka, don cigaban kanka da ilimi da na sana’a. Ga dalilai da yasa yakamata ka shiga ƙungiyoyi na makarantu: Na farko: dama don haɗa kai da sauran mutane. Shiga ƙungiyoyi a makaranta yana baka damar haɗuwa da mutane masu sha’awa iri ɗaya da kuma samun damar yin hulɗa da shugabanni, malamai da masana da fanni da kake da sha’awa. Na biyu: koyan sabbin kwarewa. A cikin ƙungiyoyin za ka iya koyo dabarbaru kamar jagoranci, aiki tare da jama’a, da da’a, tsara lokaci da magance matsalolin, waɗannan da suke da amfani a rayuwarka da na sana’a. Na uku: samun abokai. Ƙungiyoyin sana’a ko ƙungiyoyi suna baka damar samun sabbin abokai waɗanda kuke da sha’awa iri ɗaya, kuma hakan ze taimaka wajen samun goyon baya a rayuwar karatu. Na bakwai: taimakon al’umma. Wasu ƙungiyoyi suna maida hankali kan ayyuka alheri, wanda yake baka damar bayar da gudumawar ka ga al’umma. Shiga ƙungiyoyi hanya ce ta masumna, hanya ce ta masumna wanda yakan kawo goge gogewa, koro da haɗuwa da mutane, da kuma inganta rayuwarka a makaranta da bayan makaranta.

Lafiyar ma'aikata a wurin aiki. Lafiyar ma'aikata a wurin aiki tana da matuƙar muhimmanci, don tabbatar da cewa an guji haɗura, da kuma kiyaye lafiya, da amincin dukan ma'aikata. Ga wasu daga cikin muhimm, muhimmin bayanai, kan lafiyar ma'aikata. Na farko, kariya daga haɗura. A tabbatar, an saka kayan kariya kamar hula, irin su hular kwano, safar hannu, da takalman kariya, da tab, tabaru idan ya cancanta. Na biyu, tsaftace wurin aiki. A, wuri mai tsafta, yana rage haɗarin faɗuwa ko wani haɗari. Na uku, gudanar da wutar lantarki. Kada a taɓa kayan lantarki da hannu mai ɗumi ko ruwa. A tabbatar an kashe kayan lantarki idan ba a amfani da su. Na huɗu, sanar da haɗura. Idan wani haɗari ya faru, a sanar da shugabanni nan-da-nan, a ɗauki matakin, a, gaggawa don rage matsala. Na biyar..., da kayan aikin yadda ya kamata. Na shida, fitar gaggawa. A tabbatar da cewa, kowa ya san hanyoyin fitar gaggawa, idan wata matsala ta faru. Tattalin arziƙi da lafiyar ma'aikata suna, a, tare, suna tafiya tare. Don haka, kula da lafiya a wurin aiki, yana da muhimmanci don cigaban ma'aikata da kuma kamfani gabakiɗaya. Wannan ba ƙaramin taimako yake yi wurin kiyaye lafiyar ma'aikata da kuma, a, a, ya taimaka wurin bunƙasa tattalin arziƙi, na gurin Kamfanoni, ko kuma shi harsashe na kuma na gwamnati.